Seemaa la be a laa yɛloŋ nyɛ poɔ a biŋ, a laa eɛɛ bompelaa k'a seemaa pãã be o poɔŋ, mui ne bɛŋ la ane bɔɔdeɛ ane kabekyi ane gyɛnlee ne taaleɛ a de gyɛlee a pãã de nɛne k'o pãã de a sitiu a pãã de do dɔgele a mui naa bɛŋ naa boma zusogɔŋ.

Pɔgbɔ mine la zeŋ ba eɛɛ pie ne bonyeni ba zaa kaaya suuri yi taa bonyen yoŋ tɛg kaayaare ba yi ba oŋ meŋ la are deŋdeŋ a banaare na naŋ zeŋ a teŋɛ poɔ puoreŋ di bibile kaŋ poɔ o waa nyɛ pata kaa ba paaŋ zeŋuu pareŋ a onoŋ sobɔ kaayaa naŋ ba yi ba na oneŋ kaaya suuri eɛɛ bonzeere kyɛ kaa onoŋ na sobɔ banaŋ na sobɔ kaayaa naŋ yitaa na ka ba meŋ zeŋ zeŋ.

Kõɔ poɔ la ka ba be ane gboe, a gboe nyɛ ana ka ba maŋ de kpɛ ne a kõɔ poɔ a nyɔgerɔ ne zomɔ k'o mine meŋ a maŋ de kpɛ ne a te zanna lɛ banaŋ na e a tõɔ mɔŋ a gbori nyɛ bamine sue kpare dɔre ka bamine su kuri zeere, k'o mine pãã do te are sazu poɔ birikyiri zu kyɛ pãã kaara.

Tɛnɛse bɔɔl la ka ba ŋmeɛrɛ k'o mine maŋ zɛge ba gbɛre k'o te do sazu ka ba bɔnne banaŋ a eŋ taa goolo a ziiri ba yɛ tõɔ tõɔ la a ziiri peɛle peɛle lɛ kyɛ mele a zie gɔlle ane nɛɛte a onaŋ soba naŋ zɛge a gɛre k'o do eŋɛɛ sɔɔsere k'a e yelo, bondɔre la lɛ kyɛ pãã su kparoo k'a niŋe maŋ e pelaa kyɛ ka bonsɔgelaa tõɔ a sonsogeleŋ.

Bibiiri bayɔpoi la zeŋ neɛ kaŋ daŋkyinseɛŋ, k'o mine zeŋ a laara k'o mine meŋ zeŋ a nyɔge ba dumo ane ba kɔteɛ a taa, boma mine la biŋ ba niŋesogɔŋ a waa peɛle peɛle lɛ ka ba zeŋ a dire kɔmbɔ.

Yiri la a kyɛ, a yiri nyɛ ba pelnɛɛ moɔ, Daga yiri la, kyɛ maale kɛkɛrɛɛ dendɔnɔpɔgeraa pɔge ne a noɔre kyɛ k'a pɔge zeŋ yeŋ poɔ ne o dakogilee ane o biiri bayi ka ba pɛgerɛ ba kaayaare ba zaa seɛ la wagyɛre buluu buluu kyɛ k'a kaayare mine naŋ be a woɔ poɔ naŋ biŋ.

Pɛnnoo die poɔ la ka teebol biŋ ka dakogi bɛrɛ bɛrɛ ane a bombilii zaa a biŋ gɔlleŋ ka moɔ be dogelee kaŋ poɔ ka ba de paraa tabol zu kyɛ ka gansɔree meŋ be a tabol zu meŋ pare, ka ba sɛle filaaware mine a eŋ bone poɔ de gɔlleŋ biŋ a dakoge zenaa na kaŋ puoriŋ.

Tontonneba zie kaŋ poɔ ka haa o noɔre kyɛ kaara sazu kyɛ hɔɔle zupilipelaa kpooli la ka o hɔɔle ba haa kpaleŋ hɔɔle kpooli ka mine e zeere ka mine e bonpeɛle ka unifɔme meŋ e bonvaare ka a mine e bonzeere ka ba are are ka bamine kyele ba nuuri kyɛ kaara a zie ka bamine meŋ are a leɛ kaara neɛ na soba naŋ haa o noɔre na.

Kõɔ noɔreŋ la ka pɔɔbilii mine bayi zɔɔ ba wiri ka dɔɔlee ne pɔɔlee be a teŋɛ poɔ ka kaŋ taɡra kyɛ ka kaŋ meŋ a tuuro a wiri puoriŋ bayi sue kparpeɛle ka kaŋ su kparzeɛ ka kaŋ meŋ su buluu ka a wiri meŋɛ ha tɔre e bonkɔhɔlɔ kyɛ ka a ɡbɛɛ e peɛl kyɛ ka a wiri pãã kyɛnɛ ne ba.

Noba mine la a kyɛnɛ moɔ poɔ lɛɛn a wa te peɛlɛ yie kyɛ a noba na naŋ kyɛnɛ a moɔ poɔ gaa peɛlɛ a yie na kaŋa zaa maŋ pɛgelɛɛ o baagi kyɛ naŋ mare kaŋa, ka noba na naŋ pãã be a teŋɛ na poɔ k'o pãã nyɛ noba naŋ te waana ba ba baŋ noba naŋ la, kyɛ a moɔ meŋ zaaŋ a moɔ poɔ la ka ba kyɛnɛ ka te bɛrɛ bɛrɛ meŋ araa be.

Baa la ka a bipɔlɔ nyɛ sigi wa ka ba wa ɔŋ kõɔ kaŋa zaa maŋ deɛ o booti a wa toŋ a kõɔ poɔ, kɔtɛgelee la a gaŋ, k'a kaŋ haa maŋ de o booti a toŋ k'o ɔŋ a gaane o yiri ba eɛ nembanaare kaŋ dɔɔɛ teŋɛ kyɛ ka bata vūūni, kaŋa zaa maŋ melɛ la lɛ onaŋ na e ɔŋ o kõɔ a gaane o yiri, ba pãã dannɛɛ taa ka ba ɔŋ a kõɔ.

Tontonnema mine la be a kyɛ ba zaa vɔglɛɛ ba kpogle ane baa toŋtoŋ kaayaare na maŋ yi taa lɛ na ka lɔre kaŋ meŋ paŋ kpɛ be a seŋsugliŋ kyɛ ka dɔ a kaŋ paŋ ti o nu a wullo lɛ ba naŋ na e ka ba bayi paŋ are kyɛ paŋ kaara ka kaŋ meŋ paŋ de bonkaŋ leŋ o noɔre kyɛ paŋ kaara ba.

Lɔɛ mine ayi la a tuore taa kyɛ kaŋ zaa ba tu o sori kaŋ maŋ te yie o yi waao zie ka ba waana wa ŋmɛ taa ka polisi lɔre meŋ te be a puoreŋ a waana kyɛ ka ba a teŋɛ na meŋ poɔ ba mɛɛ baŋgore yoŋ baŋŋolo yoŋ ka ba mɛ a teŋɛ na poɔ a lɔɔre kaŋ eɛɛ zie ka kaŋ meŋ e pelaa kaŋ haa niŋe maŋ ŋmɔgle la.

Pɔgesaraa kaŋ la be o bondimaale die poɔ a be onaŋ maŋ maale seemaa na o de la felaware a maale a zie ka be veɛlɛ o de a bondimaale boma mine yaale yaale ne kapore kyɛ paa maale a seemaa mine baare a leɛ ŋmaa mine ko a tabol o dɛle la a tabol kyɛ paa dire a tabol kaŋ eɛ vaare kala ka a die poɔ meŋ paa pelaa.

Noba mine la are a su kparyaayirii kyɛ maŋ de boma seɛ ba seɛŋ a yɛre boma kyɛ ka sola piletere meŋ biŋ ba niŋe poɔ ana la maŋ taɡra a ŋmenaa faŋ korɔ ba vūū a ba teŋɛ poɔ ka ba nyɔɡe taa nuuri are ka a wuli ka ba poɔ pɛlɛɛ la ane ba naŋ taa a boma na ba teŋɛ poɔ.

Zu kyeɛbo zie la a kyɛ, dɔɔ neŋkpoŋ kaŋa la zeŋ a dakogo zu ka pɔlee kaŋ a kyeɛrɛ a o zu a koroo, a zu meŋ onaŋ kyeɛrɛ, kɔleekɔlee la k'o kyeɛrɛ a dɔɔ o deɛ pɛmpelaa pɔge a dɔɔ kyɛ meŋ su kpare pelaa a hɔgele zupili n nyɛɛ buluu kala meŋ a be kyɛ k'o taa bone a zu ŋma monsin a be poɔ.

Tontonema na are a kyɛnɛɛ na a tonɔ a tomɔ paapore yeltare la ka ba are ne kyɛ k'a wuli ka a nyɛ ba naŋ ire bara na o sãã la k'o na iri bare kyɛ la de boŋyuo a la eŋ, a yinifom nyɛ ba naŋ su na meŋ a ba e bondɔre a ba la e bonzeere kyɛ a pãã deɛ be la a poɔŋ, a waa nyɛ boŋkɔhɔlɔ, ba loose bare la kyɛ pãã leɛ de a nyɛ eŋ k'o la leɛ bompaalaa tɔgeraa k'o pãã la usire.

Die zusogɔ la k'a noba ŋa are ba dere a piletiri na naŋ maŋ tagira a ŋmenaa faŋ na kare boɔlaa a sola, aŋ la ka ba zeŋ a be a mara a kyɛnsere zu, ka ho laatiŋ gbaŋ gaa ɔf kyɛ ana baŋ toŋ la, ba eɛ noba bayoɔ naŋ be a kyɛnse zu, ba zaa sue a ba yinifom a vɔɔle a ba zu boma kyɛ boŋyeni yoŋ tɛɛ la a ba vɔɔle a o zu boma.

Daa la ka pɔge ŋa be a pɔge ŋa biŋee o wagyare ka a te do sazu kyɛ sigi te tɔ teŋɛ a pɔge ŋa wagyare ba taa duoro a wagyare waa la boŋyaga foo gba wuo a koŋ baŋ kpɛ die kyɛ ka o eŋɛ maa ka o kaara kyɛ a wagya meŋ taa parɛɛ parɛɛ iruŋ iruŋ a be a be bonzeere bebe ka bompeɛle bebe ane amine na sobɔ.

patro kɔɔro zie la ka noba mine are a be pɔgba bayi are la ne ba biiri bata ka dɔɔ kang meŋ a wa gmaare kpere a foyel deebo zie kyɛ ka kang meŋ are foyel deebo zieŋ ka lure mine meŋ ayi are be kaŋ eɛ bonvaŋɔ ka kang meŋ e bonpilaa a foyel ka zaa wa de a paŋ gerɛ .

Nɔɔteɛ koɔroo zie la a nɔɔteɛ nyɛ naŋ biŋ a taa parɛɛparɛɛ a taa iroŋiroŋ a mine eɛ bompeɛle ka a mine e bonziiri ka a mine e bondɔre ka a mine maŋe bonleɡreleɡre ka kataweɛ meŋ ba a be a pɔɡe a nɔɔteɛ mine.

Pɔge kaŋa la a wa ta yiri kaŋa ka Bibiiri bayoɔbo a zo tuori o a nyɔge o pɔnne taa a puori o ba naŋ nɔŋ o zuiŋ kaŋa la are kyɛ leɛ puori o nyɔge o nu foɔ lantaa a puori o kyɛ leɛ kaara a banaŋ naŋ kaara o na a Pɔge sue kpare pelaa kyɛ ka biiri mine a nyɔge o taa.

Teŋɛ kaŋ poɔ la ka ba maale zie koo te do a leɛ te loɔre sigi a te loɔroo haa kpɛlɛm wa gaa ka ba de neŋsaala nubie a eŋaa pareŋ kyɛ kuree be laa boma na poɔ tɛnɛɛ ka eŋ ne nubie meŋe naane tɛnɛɛ ka ba eŋ ne kyɛ ka nobɔ paŋ maŋ loɔre do a leɛ loɔre wa sigi koo e sobiri lɔɔre gba na baŋ tu laa be a meŋ wa gaa kyɛ fooŋ nyoo fo na teɛ ka nubie la ka ba eŋ kyɛ kuree la ka ba eŋ ne koo nyɔgaa bon taa.

Duori saama la ka a dɔɔ nyɛ a yele a kyɛ, o pɛgele la a duori saama noɔre boŋyelaa kyɛ su o kootu k'o taa zupili ka bamine meŋ be a puoriŋ a meŋ de ba nu a pare pare ba zuree poɔ ka bamine meŋ pɛgele ba foomo a meŋ ŋmaara fotori kyɛ kyɛllɛ a yɛlɛ.